Mu biyaga bitobito biba mu gihugu c'Uburundi, abanyagihugu bararoba bakoresheje ubwato n'abwo butobuto. Ni uburovyi bushobora kubabeshaho mu buzima bwabo bwa buri musi kuko barahakura ivyo gufungura ndetse no kudandaza amafi make make.

Indagara n'udufi dutoya cane turobwa mu kiyaga turabeshejeho abarovyi baturoba bakaja kutudandaza canke bakaturanguza kubadandaji batobato babidandaza nabo. Ababifungura barabikunda cane kuko n'inyama ziryoha.

Umurima w'ibigori bikiri bitobito biri ahantu biteye ni umurima bibonekako uri kumusozi ariko utitaweho neza cane kuko bironze kandi ntibihetse bizotanga umwimbu utari mwiza cane .

Ku nkombe z'ikiyaga harubatse amazu biboneka ko arayo kudandarizamwo ibintu bitandukanye aho baryama canke aho bafungurira hari ibiti vyiza biri ku musenyi kandi harasa neza cane.

Impene nziza zivyibushe kandi zimeze neza ziri muruhongore gwazo iyo zorowe zigahabwa ubwatsi bukwiye ziratanga umwimbu mwiza w' amase kandi ziratanga n' inyama nziza zikundwa n' abantu benshi.

Ingurube nyinshi, kandi ntonto ziri ko zirakura zirubakiye ahantu heza biboneka ko ziri mu kiraro ciza, kandi giteguye neza ziravyushe zorowe neza, kandi cane.

Imigano ni ibiti bidakomeye cane, kandi biraba birebeye birafise amashami atarima nini birimeza canke bigaterwa gusana ivyiza, kuko biratanga umuyaga biratanga n'amase, kuko amababi yavyo araba menshi.

Umukenyezi yororeye ingurube iwe, kandi muhira ahantu hameze neza gusa ikiraro cayo kirashaje, kandi na yo ntisa neza n'agatoya ahantu ryamye n'ikabi ni bibi, kuko igitungwa ntikibaho neza.

Inka imwe yororewe m'uruhongore rw'ayo aho iriko irarya umbwatsi imbere yayo, isa neza iravyibushe, ni vyiza kuko bituma zibaho neza kandi zikagira n'umwimbu mwiza.

Imvubu ni kimwe mu bikoko biba mu mazi, kandi bikamarayo igihe kinini birarisha igihe bikeneye kurya biva mu mazi bikazakurisha ku nkombe z'amazi canke i ruhande rwayo.

Imigano nikimwe mubwoko bw'ibiti biba mugihugu c'Uburundi ,biba cane cane hafi y'amazi, ariko nahataraho birahaba, birakoreshwa kandi birifashishwa n'abantu mubintu vyinshi bitandukanye vyo kwubaka.

Amato menshi y'abaruvyi ari kunkwengera z'ikiyaga uburovyi burabeshejeho abantu benshi mu gihugu c'uburundi uretse n'abarovyi abarya inyama z'amafi na bo zirababeshejeho.

Imisozi mire mire n'ibiyaya vyiza biri mu Burundi, abantu barakunda kubitangarira ndetse nabava mu bihugu bitandukanye bakaza kubiraba uburyo bibereye ijisho.

Kurima ibigori bigakura, ariko ntubikurikirane ngo ubibagare ukuremwo ivyatsi bikuriramwo bituma bidakura neza, kandi umwimbuka ukaba mubi cane bikwiye kwirindwa cane cane n'abarimyi kugira ngo baronke umwimbu ukwiye.

Indimu iri ku giti cayo, kandi ireze neza irakundwa ziragurishwa, kandi zirakoreshwa cane mu gihugu c'uburundi, ndetse no hanze yaco.

Amashurwe menshi yari mu bwoko butandukanye ari hepfo y'inzu haruguru y'ibarabara. Amwe asa n'umuhondo, ayandi asa n'icatsi kibisi.

Imboga bita irengarenga ni zimwe mu ziribwa mu gihugu kandi zikundwa cane kubera uburyohe bwazo, mu masoko menshi atandukanye hafi mu igihugu cose urazisangamwo kandi ziba zifise abakiriya.

Inkoko zororegwa aho ziba zirabaho neza kurusha inkoko zitoratora kureba ko zifungura amafunguro yazigenewe kandi meza zikabaho neza bikazirinda no kugwaragurika ingwara zitandukanye.

Umugabo ariko arategura ipompo ndetse n’umuti wo kuja gupompa, ashobora kuba agomba aje gupompa ibiterwa kugira ngo abirinde indwara ndetse n’udukoko.

Umuntu w'umugabo umwe afise ipompo ndetse n'umuti ariko arakora umuti wo gupoma ibiterwa kugira ngo abirinde ingwara z'ibiterwa canke udukoko twoza kwonona ivyimburwa.

Itabi ni ikintu kinyobwa cane n'abanyagihugu ariko si ryiza nagatoya. Rironona amahaha kandi rigatera umuntu kugwara ingwara nyinshi zirimwo n'igituntu kandi zikabahitana.

Ni imisozi miremire, kandi harimwo n'ibiyaya ni ivyiza vy'igihugu c'uburundi, kandi abantu bahurumbira kuraba yaba abari mu gihugu, ndetse n'abavuye hanze y'igihugu.

Inkende ni kimwe mubikoko abana ndetse n' abandi bantu benshi bakunda kubera ukuntu bitababaza abantu kandi navyo birakunda abantu vyitwara nk'abantu kuko bigendesha amaguru canke amaboko.

Abana babiri bariko baragenda impande y'ibiti vy'ibigazi n'abandi barihirya hari n'amazu ibigazi biraterwa mu gihugu cacu bigakura iyo bavyamuye bikuhingurwamwo amavuta y'amamesa.

Haruguru y' umuhana hari itongo ririmwo ivyatsi vyinshi bitoshe kandi biboneka ko umurima udaheruka kurimwamwo ibirimwa hari n' iyindi nzu hirya biboneka ko ari mumihana.

Imisozi myiza myiza miremire imwe irarimyeko iyindi iriko ibiti hari ibigori bimye ku musozi umwe, kandi hari n'ibigazi hepfo y'ibigori ni ibiterwa bishobora kubana nta nkumye n'imwe.

Umurima w'i tomati ziteye hagati y'amazu y'abantu aho baba zirasasiye neza n'abazirimye, kandi zizokwama zizogirira akamaro abanyagihugu, ndetse n'igihugu muri rusangi.

I papayi ni icamwa cera mu burundi, kandi gikunzwe cane, kubera uburyohe bwaco, kandi, kubera abarundi bashobora ku kidandaza mu masoko, ndetse no hanze y'igihugu.

Ku barimyi harabaho imiti myinshi y'ubwoko bwinshi imwe irimwo muyo bashira mu mbuto kugira ntizipfe canke ngo zononekare. Hari n'iyindi miti bapompa ku biterwa kugira ntibiterwe n'udukoko canke ngo bigware.

Nkoko ni vyiza cane, kuko birafise akamaro gatandukanye duhereye ku magi yazo arafise ivyiza vyinshi yongereza ku mubiri w'umuntu, kandi n'inyama zazo ziragurwa uretse n'ivyo na zo uzigurishije urunguka.

Imandarine ni bimwe mu vyamwa vyera mu gihugu c'Uburundi, birimwa n'abanyagihugu mu ntara zitandukanye kandi ziraryoshe, ziradandazwa ku masoko hafi ya yose kandi abanyagihugu nabo barazikunda.

Iyarara ririmwo ibintu vyinshi vy'ubwoko butandukanyi vy'umwanda riri hepfo y'umurima iyarara riri ahantu nkaha ni ibi, kuko ritera ingwara canecane malariya, ndetse n'izindi.

Mu gihugu c' Uburundi hariho ikiyaga ciza cane citwa Tanganyika, ni ikiyaga ca kabiri mu bwaguke cane kw'isi kikaba icambere mu bumanuko, ni ikiyaga ciza, kiratanga umwimbu mwinshi kandi mwiza ku gihugu c'Uburundi.

Ukworora ibitunrwa bigufi bigufi nk'inkoko ni vyiza ku banyagihugu badafise amikoro akomeye. Kuko birababeshaho ,bikabagaburira kandi bikanabatez'imbere kubabikoze neza.

Umukenyezi umwe n’abana babiri bikoreye inkwi. Ni amashami y’ibiti aba yarumye agakoroka hasi bayakoresha mu gucana umuriro wo guteka ibifungurwa mu ngo zabo.

Inzu ni ni imwe n'iyindi ntoya imwe ifise umuryango utukura, kandi w'icuma hanze yaho hari igitegwa c'imisigati yeze.

Umurima w'ibijumbu ariko utamyemwo ibijumbu vyinshi, umwimbu wabaye mukeya, ibi biba vyaratewe n'umurimyi canke n'isi ndimwa itameze neza. Umurimyi asabwa kongereza ifumbire canke ibitegwa.

Ikigazi cakuriye impande y'igipangu c'abantu hari n'amashugwe impande yaco, ariko nta kintu bigitwara, kuko ikigazi kiba cane ahantu hashushe kiravamwo amavuta meza y'amamesa akoreshwa mu buzima bwacu bw' imisi yose.

Abagabo babiri, umwe ariko aragaza inka uwundi ariko arayikama amata, ni uburyo bukoreshwa kugira ngo inka itaza kugirira nabi uwuriko arakama.

Abungere bararagira inka ku misozi kugira zirondere ubwatsi ntibazorororere mu nzu canke ngo bazigaburire aho ziba, ni uburyo butuma inka zitembera ku misozi zirondera ubwatsi butoshe kugira ngo ziburye.

Igiti c'amavoka camyeko ivyamwa vy'amavoka menshi Kandi yeze neza biboneka ko ageze gusoromwa, n'ivyiza kuko catanze umwimbu ukwiriye neza Kandi cane.

Umukenyezi umwe arahagaze hagati y'inkoko biboneka ko ziri mu kiraro cazo ni ubworozi bwa kija mbere, kandi ni bwiza cane, kuko buratanga umwimbu mwinshi mwiza, kandi n'umunyagihugu yazoroye akunguka.

Umugabo umwe ariko arasunika ikinga rihetse inkwi mw'ibarabara n'ibigegene vy'ibiti. Uburyo budate

Kwororera imuhira aho abanyagihugu baba ni uburyo bwo kworora bwajye abantu bahimirizwa gukoresha kugira ngo baronke umwimbu mwiza mu bitungwa kandi navyo bibeho neza nkuko bikwiriye.

Ivyamwa vy'ubwoko butandukanye birimwo imyembe, imicungwe, amatunda, amabungo, inanasi n'ibindi vyishi hari ibiri mu mifuko, amashashi hari n'umunzani biboneka ko ari mu isoko aho babi dandariza

Urudandazwa rw'inka ni kimwe mubintu bikorwa cane mugihugu cacu cokimwe n'ubworozi bwazo abazigura ba har'abakeneye kuzorora iyo baguze ntoya zitarakura cane hari n'abagura bakeneye kuja kuzibaga kugira badandaz'inyama.

Indimu nyinshi ziri hasi ndetse ziri kw'ishashi, ku rutaro rujishe hari ni amashashi yandi arimwo ibiyoba bisyeye. Ni aho abanyagihugu badandariza ibintu bitandukanye.

Ivyamwa vyinshi biri ahantu biboneka ko ari mu isoko aho bidandarizwa, harimwo amabungo, amatunda, imicungwe ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni uburyo abanyagihugu b’abarimye b'ivyamwa badandaza.

Umunyegihugu umwe ari mw'itongo ryiwe aho yarimye ibiterwa mu ntoki ziwe arafise ifumbire ya kija mbere canke angeli ni uburyo bakoresha kugira ngo isi ndimwa yongererwe akanovera, kandi igire umwimbuwe umwiza.

Inka nyinshi ziri ku musozi ziragiwe n'umuntu umwe yitwa umwungere ni uburyo bwo kuragira inka ku musozi zikarisha ubwatsi bwo ku misozi, ndetse no mu matongo zikanwa n'amazi yo mu migezi.

Umuntu umwe, ariko ararima mwitongo bibonekako ryari rimaze igihe kirekire ritarimwa canke ryaraye ni vyiza, kuko bizongera umwimbu, kandi bitume n'isi ndimwa iba nziza.

Inka zitari izi ikizungu nizo zorowe igihe kinini mu gihugu cacu, n'inka z'indundi ziba zifise amahembe maremare ntizitanga amata menshi ugereranije nizi ikizungu zanje muri iki gihe

Abanyagihugu batatu bari mu cayi bariko barasoroma ni kimwe mu bibeshejeho abanyagihugu bo mu gihugu cacu kuberako baragisoroma bakagitwara ku mahinguriro kukidandaza bagahembwa kandi iyo bagihinguye, kiranyobwa n'abanyagihugu benshi.

Ingurube yororewe ahantu hasa nabi, ikiraro cayo kirashaje cane. Icana cayo kiragwaye, nayo biraboneka ko kigwaye. Ibi ni bibi cane kuko ku mworozi nta mwimbu bishobora gutanga.

Ibiterwa vyinshi biri mumatongo, babihana irikumwe navyo ibitoki ibiti vyinshi ndetse n'umusozi muremure uhanamye urabana niyo mirima kandi ifiseko ibiti vyinshi.

Umugabo umwe, ariko aragaburiira inka aho iri ni ubworozi bukoreshwa muri iki gihe n'abanyagihugu babihimirijwe kugira ngo inka zigire ubuzima bwiza umusaruro mwinshi, kandi n'abanyagihugu ntibagorwe cane.

Kwita ku biterwa mu gihe wabiteye canecane imboga z'amashu nivyiza, kuko bisaba kuzipompa ukazirinda ingwara, ndetse n'udukoko kugira ngo zize zigire umwimbu mwiza wonezereza umurimyi.

Imandarine ni yimwe mu vyamwa biribwa cane mu gihugu, bitewe n' uko ziryoha, kandi zirama zirakundwa n'abanyagihugu ziragurwa aba zirima zirabateza imbere, kandi bakabaho neza.

Umurima w’umuceri kandi munini cane ni mu ntara zimwe na zimwe z’igihugu cacu ziteze zitari n’imisozi miremire cane nizo bateramwo umuceri kandi urama ubeshejeho abanyagihugu benshi aba wurima ndetse naba wufungura bawuguze.

Itongo ritarimyemwo n'ikibanza kirimwo ubwatsi bwinshi hari ivyatsi vyikujije ,vyerekana ko hamaze igihe kini hatarimwa kuko hegereye amazu y'abantu babamwo .

Imisozi myiza irimyeko ibirimwa bitandukanye hari n' iyiriko imiserege ni uburyo abanyagihugu bakoresha iyo bateye ibitegwa batinya ko imvura izobitwara bagaca imiserege kandi birakunda.

Umurima munini cane wicayi uri kumisozi, uragutse, ni mwinshi, kandi usa neza. Icayi kiraremwa mugihugu cacu, kirasarugwa, kigahingugwamwo amajani yicayi adadazwa mugihugu, ndetse no hanze yigihugu.

Umugabo umwe aragiye inka imwe ahantu biboneka ko nta bwatsi bwinshi buhari kandi si vyiza kubera ko inka ntihaga kandi ntitanga n'umwimbu ukwiye

Ikiyaga ni kimwe mu bintu kamere bibaho bituma ubuzima bw'abantu buba bumeze neza ndetse no mu gihugu cacu. Bitanga amazi yo kurima no kuhira bigatanga amafi yo gufungura ndetse n'umwuka mwiza.

Abana babiri bahagaze iruhande rw’igiti c’amabungo, icyamwa cera mu Burundi, bariko barayamura kandi barayafise mu giseke bararyohewe.

Impande y'ibarabara hari umurima w'ibigori, bimwe ni bire bire ibindi ni bigufiya, nta musege utwara amazi uri impande yaho. Ni bibi kuko ikiza kirashobora kuza kigahungabanya umurima.

Hari uburyo bwa kijambere kandi bwiza bwo kubika imbuto z'ibiti canke z'ivyamwa bitandukanye. Ni imifuko bashiramwo imbuto, bagashiramwo ivu ryiza bakazivomera, zigakura kandi bakazibika kugirango baze bazitere.

Inguge ziri mu bikoko bifise ubwenge bwinshi. Ziri ahantu zugaraniye, biboneka ko abanyagihugu bazoza baragenda kuziraba ukuntu zimeze, bikaryohera amaso ababibona.

Umukenyezi aricaye imbere yiwe hari igiseke kinini kijishe kirimwo amavoka ahiye biboneka ko, ariko arayadandaza ni urudandazwa rukorwa n'abanyagihugu barima, kandi bakimbura ivyamwa vy'amavoka.

Amashu ni ibiterwa biterwa mu burundi , bikimburwa ,bikaribwa n'abarundi ndetse n'abari hanze yabwo kuko abarundi babidandaza hanze y'igihugu bikagirira inyungu abanyagihugu ndetse n'igihugu muri rusangi.

Umukenyezi ahetse umwana mu mugongo, ndetse n'umurima mutoya w'amashubiboneka ko ateye kija mbere, ariko arayakurikirana arabako bimeze neza.

Ikiyaga tanganyika ni ikiyaga ca kabiri kinini kw'isi kikaba ica mbere mu bumanuko uja hasi kiri mu gihugu c'uburundi, kandi gifise akamaro kenshi ku banyagihugu, ndetse no ku gihugu.

Umurima mwiza w'ibigori uri mu kwera urahetse, kandi birayangitse ni ibigori vyiza vyakuze neza biri mu murima mwiza ni kimwe mu bintu bituma abanyagihugu babayeho neza kubarima, ndetse no kubabifungura.

Ibigazi ni ibitegwa biba mu Burundi bikurwamwo amavuta y'amamesa, biri ku musozi kandi bitegwa mu ntara zitabawo imisozi miremire.

Imandarine ni kimwe mu vyamwa birimwa, biribwa kandi bidandazwa cane mu gihugu, abarimyi bavyo baravyungukiramwo ndetse n’igihugu kirunguka kuko biradandazwa hanze y'igihugu.

Imisozi miremire iri hakurya, imisozi iriko ubwatsi butoshe kandi iriko imiserege iteyeko n'ivyimburwa vyinshi, ni uburyo abanyagihugu b'abarimyi bateguramwo amatongo yabo kugira ngo ntatwarwe n'inzuzi canke n'imvura nyinshi.

Umwuzure w'amazi wateye ushika mu mazu aho abantu baba, ni ibintu bibi bitera abanyagihugu ingwara, bitera amazu kubomoka, ni ikiza kitari ciza ku banyagihugu.

Impene nyinshi ziri kumwe ziriko ziragenda, inini ndetse n'intoya. Ubworozi bw'impene burakorwa mu gihugu cose kandi n'abantu benshi. Abanyagihugu babukora barunguka cane kuko inyama zazo ziraryoha kandi zirahurumbirwa.

Umurima munini w' amatunda kandi weze neza ni ivyamwa bikundwa cane mugihugu kubera uburyohe bwavyo kandi birafise n'akamaro kenshi kumubiri w' umuntu.

Kuragira impene birakorwa cane mu gihugu c’Uburundi. Hari abana benshi baziragiye zimwe zirazirizitse zirahagaze, birafasha kuko birinda abasuma kandi bigatuma zitona.

Ibiribwa biri mu bwoko bw'imboga biri hasi imbere y'abakenyezi bicaye bariko barabidandaza, iki ni kimwe mu bintu bibeshejeho abanyagihugu bo mu gihugu c'uburundi, kandi babarimye canke aborozi.

Igikoko citwa ingona, n'igikoko kirya inyama kandi kiba mu mazi ubuzima bwaco bwose, ariko kirashobora kugendera no kw'isi kitari mumazi kigahumeka neza.

Imirima y'ibigori ibiri, hagati haracamwo ibarabara canke inzira nini, ikoreshwa n'abanyagihugu. Ibigori biboneka ko ari birebire kandi biyangitse, bizohava bitanga umwimbu mwiza.

Umukenyizi umwe, ariko aragaburira inka iri mu ruhongore rwayo ifise ibara ryirabura ni inka zatanzwe na leta za kija mbere, kandi zitanga umwimbu mwinshi ugereranije ni zari zihasanzwe.

Ikigazi ni kimwe mu biterwa biba mu gihugu c'uburundi . Ababirima barabisoroma bigahingurwamwo amavuta yitwa amamesa , kandi akoreshwa mu gihugu cose c'uburundi kandi aranadandazwa .

Inguge zibiri zirabura ziraryamye ni ibikoko biba mw'ishamba biba bimeze nk'abantu uravye uko bihagarara n'uko bigenda, ariko bigendesha amaboko, ndetse n'amaguru.

Ishamba ririmwo inzitane ni ibiti biriebire, ndetse n'ibigufiya ivyatsi birirebire n'ibindi vyazitanye biba biri mw'ishamba biri ahantu hamwe vyarakuze ari c'imeza.

Uruhongore rw'inka nyinshi, hamwe n'Intama, n'ibitungwa vyororwa kandi bishobora kubana mu mahoro ntanakimwe kibangamiye ikindi, biteza imbere aborozi ndeste n'abanyagihugu bose.

Inka ziriko zirarigata umunyu w'ibuye. Ni uburyo aborozi bakoresha mu guhugira ngo bahe inka zirigate uwo munyu bitume zinwa amazi menshi kuko azitera kugira ubuzima bwiza.

Ivyamwa biri mu biterwa Uburundi bufisemwo umwimbu mwinshi kandi mwiza. Izi ni indimu ziri ku giti, ntizirera neza ariko zisa neza.

Umugabo umwe ari murugo, ari kumwe n'impene zitatu. Biboneka ko ariko aratwenga. Ni umworozi kandi yabikoze neza, kuko ziravyibushe, kandi zimeze neza. Arara arazitaho, kandi zizomuha umwimbu ukwiye.

Ninicamba hari uruzi rusa nabi, kandi ruri musi y'umuserege hari n'ibiti vyinshi n'ibigufiya ivyatsi vyikujije vya ciye imeza ibinti bimwe mubiboneka mu gihugu cacu.

Umukenyezi umwe yaturukije inka iriko irarisha mubwatsi butoto kandi bwiza bwinshi ni inka isa neza ariko arayagaza biboneka yuko anezerewe nuko imeze.

Inka zororwa mu muco w'ikirundi zitari izi ikizungu, n'inka ziba ari ndende zifise amahembe maremare zirisha ku misozi, zigataha muhira ariko zinwa n'amazi yo mu migezi

Ubworozi bw'impene bwa kijambere ni kimwe mu biriko birakogwa cane kubera ivyiza bizana, impene zibaho neza, zigira ubuzima bwiza, zigatanga umwimbu ukwiye kuwuzorora bikagirira akamaro n'igihugu cose.

Kuba mu biti canke mw’ishamba rimwe na rimwe biba bibi ku banyagihugu batahakorera amasuku kubera ko bitera indwara n’udukoko dutera mararia kandi ni bibi.

Angering n'ubwoko bwifumbire itangwa ku banyagihugu barima icayi mu Burundi kugira ngo kibandanye gutanga umwimbu mwiza umuntu w'umugabo ariko arahereza uwundi ubwoko bw'ifumbire

Amabuye manini ari mu kiyaga ni bimwe mu bintu bikunda kubaho mu biyaga binini, ndetse n'ibitoya usanga ariro ivyatsi, kandi amafi akenshi ni ho ata amagi yayo.

Ibiti birebire vy'ivyamwa vyitwa ipapayi, kimwe ni kirekire cane kandi kimeze neza. Ipapayi zirakundwa mu gihugu, zikunda kuba no mu ngo z'abantu kandi bakazirya.

Umurimyi ariko arapompa umurima w'amashu, bituma umurima ukura neza kandi bikawurinda ingwara hamwe n'udukoko dutera ibiterwa vyotuma umuwimbu ushimishije.

Intama nyinshi ziri ahantu hamwe, ubworozi bwazo burakorwa cane mu gihugu co kwimwe n'ubundi bworozi bw'ibindi bitungwa. Burunguka inyama zabwo ziragugwa cane kuko ziraryoha kandi zirakunzwe.

Amafi yarobwe aracari mabisi ariko arakurwa murusenga nabantu bayarovye nimeza kandi arakundwa inyama zayo ziratunze abantu

Imigano myinshi iri ahantu hamwe. Ni ubwoko bw'ibiti bubaho mu gihugu c'Uburundi. Burakoreshwa n'abanyagihugu mu kwubaka uruzitiro kandi nina vyiza kuko biratanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ubworozi bw'inkoko butari ubwa kijambere, butuma inkoko zitora hanze ntizigaburirirwe mu nzu. Zirabaho, ariko kandi ntibiba bimeze neza nkuko bazigabuririye mu nzu bakazorora kijambere.

Umwungu weze uri mw'itongo aho watewe, imyungu iterwa kandi ikaribwa cane N’ahantubanyagihugu kuko iraryoha kandi igira imboga zimeze neza.

Abakenyezi batatu bari mu murima w'amashu umwe, ariko arabusasira uwundi, ariko arayavomera, ndetse n'uwundi, ariko arayabagara, ubu bwose ni uburyo bakoresha kugira ngo babungabunge umurima w'amashu aze yimbuke, kandi aze avemwo umwimbu mwinshi .

Gupompa ibiterwa umuti urinda udukoko, ndetse n'ingwara zitera ibiterwa ni uburyo abarimyi bo mu burundi bakoresha kugira ngo baronke umwimbu mwiza.

Urudandazwa rw'imboga zo mu bwoko bw'amashu rurakorwa cane mu gihugu , kuko zirakundwa kandi ziratunze abanyagihugu benshi , abazirima ndetse n'abazifungura mu rugo.

Amashu ni igitegwa cimbugwa mu Burundi kirakundwa kuko kiraryoha kiri mubwoko bw'imboga kandi gifise ibara risa n' ugwatsi rutoto.

Uruditiro ruri ku musozi, kandi rukingira ibiti canke aho umuntu aba urubibe, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, bitewe n'ico umuntu wese ashaka kwubakira canke gukingira.

Inka nyinshi zihagaze Ahantu bibonekako ari mu bugararwa , Har'ibiti binini bihagaze nta bwatsi buhari , ni bibi kuberako inka zica zisonza.

Ifumbire iboze irategurwa mu buryo butandukanye, harimwo amase y'inka, ivyatsi bibora canke ibindi bintu vyinshi muri rusangi, biratuma umwimbu wiyongera, isi ndimwa ikongera akanovera.

Uburimyi bwa kija mbere ni bumwe mu bukoreshwa cane muri kino gihe aho ama mashini arima agatera akuhira akabagara, kandi akana soroma bigatuma umwimbu uba mwiza, kandi ukaba mwinshi.

Gupompa amashurwe ukayarinda ingwara , udukoko, ndetse n'ibindi bintu vyose vyoza kuyagirira nabi ,n'imwe mubintu bituma amashurwe akura neza, agasa neza ,kandi akabaho neza.

Mu burimyi hari ibintu vyinshi bikoreshwa, harimwo n’ifumbire ry’ikizungu ihabwa abanyagihugu kugira ngo ivyo gutera bize bikure neza kandi bifise ubuzima bwiza, bizotange umwimbu ukwiye kandi mwiza.

Uburimyi bwa kijambere bugezweho, ni uburyo bwiza cane bwo kugira ngo bongere umwimbu. Bituma umunyagihugu ataruha cane kandi umwimbu ukaba mwinshi aho imashini zibikora vyose kuko abantu bakora bikeya.

Gutegura ivu abantu bazorimamwo ibiterwa ni uburyo bwiza bwa kijambere butegurwa kugira ngo ibiterwa bize bitange umwimbu mwiza kandi ntibize vyononekare bitewe n'ivu ritameze neza.

Umufuko wera uriko ivyandiko urimwo ifumbire ritangwa kuba nyagihugu kugira ngo abarimyi bimbure ivyimburwa vyiza kandi vyinshi.

Ifumbire yatunganijwe neza igomba ishigwe mubitegwa, kandi ni nziza n’ifumbire yateguwe neza ihoze nivyiza kubitegwa kw’isi ndimwa kuko bitanga umwimbu kandi mwiza cane.

Abanyagihugu bari mumashirahamwe ry'uburimyi bariko barateragira ibiterwa m'umirima kugirango baze baronke umwimbu mwiza kandi ushimishije bituma umwimbu urwira kandi ukaba uri kurwego rwiza.

Imiti ku barimyi, ndetse n'aborozi imiti y'ibitungwa, ndetse n'imiti y'ibiterwa iratangwa na leta canke ikagurwa n'abanyagihugu kugira ngo bakomeze kubungabunga imirima, ndetse n'ibitungwa boroye.

Umugabo umwe mu murima w'amashu arafise ipompo ku mugongo wiwe, ariko arapompa umurima awurinda ingwara, ndetse n'udukoko dutera ibiterwa.

Umuti ukoreshwa mu kwica udukoko dutera ibiterwa vy’abanyagihugu mu Burundi ndetse n’ahandi henshi, utuma ibiterwa vyera neza kandi bitagwaye.

Uburimyi bwa kijambere bwazaniye umwimbu mwiza kandi mwinshi igihugu cacu. Ni akadege gatoya kariko karuhira ibiterwa. Ibi bituma habaho umwimbu mwiza kandi mwishu ku gihugu ndetse no kubarimyi.

Gupompa ibiterwa umuti ubirinda udukoko ingwara z'ibiterwa ni kimwe mubihimirizwa abarimyi kugira ngo ibiterwa bibeho neza, Kandi bitange umwimbu ukwiye.

Kumanika amafi mabisi ni uburyo bwo kuyerekana ku badandaza, kandi abanyagihugu baje kuyagura bagahitamwo uko bashaka amafi aba arimabisi, kandi arakundwa cane n'abayagura.

Inyama z'amafi nyinshi ziri ahantu ku meza bariko barazidandaza. Ni ubwoko butandukanye izinini, intoya kandi ni urudandazwa rukorwa cane mu gihugu cacu.

Ifi zibiri nziza zibisi, kandi zisa neza ni ubwoko bw'ibikoko biba mu mazi biribwa n'abantu canecane, kubera uburyohe bwavyo bitunze abantu benshi kuri iyi si.

Ifi zateguwe neza biboneka ko zokejwe ziri kw' isahani hariko n' imboga kuruhande nkeya ni uburyo bateguramwo amafunguro y' inyama ziri mubwoko bw'ifi.

Amafi maremare kandi apanze neza, ni mabisi. Iyo amafi amaze kurobwa aradadazwa kandi agategugwa akanafungugwa, bimwe mubibeshejeho abarovyi, ndetse nabanyagihugu muri rusangi.

Indagara ni ubwoko bw'amafi matomato cane ana yo arobwa mu kiyagatanganyi ka mu burundi arakundwa cane n'abanyagihugu, ndetse n'abo hanze y'igihugu barayakunda abarovyi ntiboshomera, kandi barovye.

Ibiyaya vy'imisozi ni ahantu hakoreshwa cane mu burimyi canke mu bworozi bw'amafi mu gihugu cacu. Harakurwa umwimbu mwiza, ugatunga abanyagihugu kandi neza.

Ubworozi bw'amafi ni bumwe mu bworozi bufitiye akamaro abanyagihugu aborora, ndetse n'abagura amafi bifitiye akamaro igihugu muri rusangi, kuko ni vyiza, kandi birizewe.

Amafi ni igicuruzwa gicuruzwa cane ha kurya y'ibihugu, kubera uburyo ari inyamazi kunzwe n'abanyamahanga, ndetse n'abanyagihugu bigirira umwimbu igihugu, ndetse n'abarovyi.

Ifi zine zokeje ziri kw'isahani yera kandi zirumutse, nivyo kurya abanyagihugu benshi bakunda kubera uburyohe bw'amafi arobwa mukiyaga.

Ubworozi bw'amafi burakogwa cane mugihugu c'Uburundi bukoregwa mubiyaya ahaboneka ko hari amazi kandi ifi zohakunda, birabeshejeho abantu benshi ababikora ndetse n' abazigura.

Amafi menshi aramanitse ku kantu kamwe aho aboheye ni uburyo abadandaza amafi bayatwara iyo barikubarayadandaza canecane iyo arimabisi, kuko aba akiryoshe.

Ifi imwe iriko irotswa ku mbabura iriko ibirungo kandi bibonekako ko yahiye. Ubu ni uburyo bumwe muri bwinshi abantu bakoresha mu kurya amafi mabisi.

Urudanda zwarwe inyama z'amafi ruja hakuryaye imipaka rurakorwa cane mu gihugu cacu bazitwara bazikanyishije cane kugira ngo ntizipfe canke ngo zigware iyindi ngwara yotuma abantu batazifungura.

Amafi ari ahantu hamwe mabisi yarobwe, n'inyama zikundwa cane n'abazifungura kubera uburyohe bwazo, ziba zikiri shasha sico kimwe nizimaze iminsi myishi zararobwe .

Abagabo babiri bahagaze mu mazi, ni ubworozi bw'amafi kuko bariko barayagaburira. Ni bimwe mu bitunze aborozi b'amafi ya kijambere kuberako ni umwuga kandi uteza imbere.

Gutwara amafi azoja kudandanzwa mu buryo butandukanye kandi bwakijambere n'ivyiza kuko bituma birinda amafi kugwaragurika canke kwononekara bikarinda n'abanyagihugu bazayafungura.

Kubika inyama z'amafi mw'ibarafu ni uburyo bukoreshwa kugira ngo ifi igume ari nzima, ntiyononeke canke ngo ihure n'ibindi bibazo vyinshi bitandukanye kugira ngo abayifungura bazoyifungure imeze neza.

Ubworozi bw'amafi bwa kijambere, bugakorerwa mu kiyaga, kandi bikorwa n'abarimyi n'aborozi. Ni vyiza birafitiye akamaro na cane cane abanyagihugu, ndetse n'igihugu cose.

Amafi mabisi ari mu biribwa bikundwa cane n'abanyagihugu, kandi ari no mu bicuruzwa bisohoka bikadandazwa hanze y'igihugu, n'abarovyi canke ababirangura kubera ugukundwa kwayo.

Ifi imwe iriko irotswa impande yayo hari ibindi bintu vyinshi vyo gufungura bitandukanye harimwo n' itomati hejuru iriko akaboga ni uburyo bukoreshwa kugira ngo bategure infungugwa zinyama zinshi.

Umurima wakuzemwo ivyatsi birebire ugera aho uba igisaka kubera ukutarimwamwo kandi ukutitabwaho, ni bibi ku barimyi kw'isi ndimwa kuko irononekara igata akanovera ko kurimwamwo.

Ingundu y'igitoki iri mu murima urimwo n'ivyatsi iri mu bwoko bw'ibitoki vyitwa ibisahira biraribwa kandi birakundwa cane mu Burundi.

Kume nagura amabuye menshi bakayagira mato mato birakoreshwa mu kwubaka amazu kugira ngo akomereye mu gihugu cacu biradandazwa, kandi n'ababikora birababeshejeho, ndetse n'abubaka amazu birabaha inyungu.

Iyo umurima uraye hari igihe umurimyi abikora kugira awusubize akanovera, ariko iyo abikoze igihe kinini urapfa ugaterako iyo uharimye ikintu gitera neza kandi isi ikononekara.

Ibiti vyinshi biri mw'ishamba ritazitanye. Ni ibiti vy'imikaratusi, harimwo binini, n'ibitobito ariko vyose nta bikuze cane birimwo. Ni uburyo abanyagihugu bakoresha mu gutera ibiti, bikabaviramwo inyungu zitandukanye.

Ivyatsi vyinshi bitoto birebire vyarakuze mu murima ni ibintu biba mu mirima igihe wawuraje canke utawurimye mu mwaka w'irima watanguye imvuraiguye ivyatsi birakura cane.

Ishamba ritari rinini kandi rigizwe nimigano cane, nibiti vyimeza, canke bigategwa, gusa ntibiba binini, ariko birifashishwa cane mugihugu cacu, mugihe abanyagihugu bashaka kwubaka uruzitiro.

Umurima uri munsi y'urugo rw'umuntu, ntagiterwa na kimwe giteyemwo ndetse nturimyemWo. Urimwo ibiti bitoya bibiri bihagaze, sivyiza kuko vyica isi kamere.

Umurima w'ibiraya uri haruguru y'urugo rw'umuntu, uboneka ko usa neza cane kandi vyarakuze bibeshaho ababigura cane cane ababirima, kuberako babifungura kandi bakanabidandaza.

Gutera ibiti turabihimirizwa n'indongozi z'igihugu kubera ko ari vyiza, bitanga umwuka mwiza, birinda isi igadutse kandi bituma imvura nyinshi itosenyura ivyimbugwa vy'abanyagihugu.

Iyo ibiti vy’imikaratusi bikuze bakanabitema bakabicamwo amakara, canke bakabibazamwo imbaho, ku bishitsi aho vyavuye harasubira hakamerako ibindi biti bitoto kandi na vyo bigakura neza.

Umuhana aho abanyagihugu baba inyuma y'irugo barakunda kuhatera ivyo kurya canecane ibitoki iyo vyamye barabifungura canke bakabidandaza kw'isoko iyo umwimburwe abaye mwiza.

Gutera ibiti kumitumba cane cane mumatongo aho abanyagihugu barima ni vyiza kuko biratanga isi nziza kuko bishobora no gutanga amase biratanga kandi igitutu, imvura n' ibindi vyinshi cane.

Umurima munini igice kimwe kirarimye ikindi ntikirimye, hari n'ibiti binini bihagaze vy'imikaratusi. Biboneka ko umurima uriko urategurwa guterwamwo ibiterwa.

Umusozi munini uriko ibiti vyinshi, bimwe binini cane, ibindi bitoya, vyitwa imikaratusi. Birakundwa kuko birakurwamwo imbaho zo kwubaka amazu y'abanyagihugu ndetse n'amakara yo guteka.

Umurima munini utarimye, kandi waraye nibibi cane ku'isindimwa iyo utabiteguye kugira ngo utume isindimwa igira akanovera keza, kubera ko umwimbu uba upfuye ubusa wari kuzoronka.

Mumihana aho usanga abanyagihugu barubatse impangu babamwo hakaba hari n'amabarabara mato mato bacamwo iyo bariko bariyunguruza mubuzima bwa misi yose, hari igiti kinini kiri impande y'ibarabara n'uruzitiro.

Amashurwe menshi arimwo n'ivyatsi vyarakuze impande y'igipangu c'umuntu mu rugo sivyiza, kuko bitera ingwara zirimwo n'imibu itera marariya, kandi hari umwanda murupangu sivyiza no kubakorera isuku.

Umurima w'ibiraya weze kandi usa neza. Birarimwa cane mu gihugu c'Uburundi, biraribwa, biradandazwa mu gihugu ndetse no hanze yaco. Bigira akamaro kenshi ku ba nyagihugu ndetse n' igihugu muri rusangi.

Umurima w'ibiraya kandi utimbutse canke utakuze neza ni igihe umuntu ateye umwimbu ukaba mubi cane kandi bigahomba bitewe n'ibiza canke ingwara.

Itongo riri haruguru y'inzu riteyeko ibitoki ariko bitamye n'isi iboneka yuko yagadutse kubera kutayirimamwo nokutayitegura ni bibi kuko umwimbu uragabanuka kandi nivyo uhateye ntivyama.

Ubwoko bw'igiti citwa imukaratusi ni ibiti birimwa cane, kandi mu gihugu c'uburundi bikura bikaba birebire cane bikurwamwo imbaho zikoreshwa mu kwubaka amazu y'abanyagihugu.

Umurima munini uri imbere y’inzu Aho abanyagihu baba . Ni umurima biboneka ko uciyemwo ibice bibiri , umwe urarimye uwundi nturimye kandi si vyiza ku mirima .

Umurima uri iruhande rw'iyindi mirima irimyemwo ibiterwa, ndetse haruguru yaho ntiharimye biboneka ko umurimi yahateguriye kuzoharima igiterwa gitandukanye n'ibindi, kuko umurima uteguye neza.

Umurima wavuyemwo ibigori ariko warakuze ukuriramwo ivyatsi vyinshi urononekara, ntibawurimye ngo bawutunganye ku buryo ushobora kuwurimamwo ikindi giterwa icarico cose.

Ibarabara ry'ivu ritoya rirafise amakanevu acamwo amazi impande yaryo n'uburyo bukoreshwa kugirango amazi ntabe menshi ngo yonone ibarabara cank 'ibiterwa vy'abanyagihugu

Itongo rinini ritarimyemwo igice gitoya kirimyemwo ibigori hari n'umuntu w'umugabo, ariko ararigendagendamwo biboneka ko uwaririmye yarimye igice ahandi araharaza.

Abantu batatu bariko barabagara umurima wabo uri inyuma y'inzu aho baba ni imirima myinshi abarimyi bagira kandi bakayitaho kubera ko iba ifitiye inyungu nyinshi mu buzima babamwo bwa buri munsi.

Umwe arahagaze mu murima mwiza cane umeze neza w'ivyamwa vyitwa amabungo, ni ivyamwa birimwa cane mu gihugu, biragurwa kandi biraribwa kubera biraryoha kandi birakurwamwo n'umutobe wo kunyobwa mu mahinguriro

Ivoka ni icamwa gikundwa cane kandi kirafitiye akamaro abanyagihugu, uhereye ku babirima bakabidandaza ivyamwa ugashika no kubabifungura kuko ari vyiza cane ku mubiri w'umuntu ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ivu ryiza ukariteramwo imbuto z'ibiti canke z'ibiterwa bitandukanye ni vyiza cane, imbuto zibikwa zimeze neza ziri mw'ivu ryiza kandi mu buryo bwa kijambere, bitanga umwimbu mwiza cane.

Umugabo umwe ahagaze afise isuka k'urutugu, ari hagati y'umurima w'ibigori biboneka ko umeze neza. Iyo umurima umeze neza umurimyi araryoherwa kubera umwimbu mwiza.

Mu murima w’ibigori bikiriko birakura hari abagabo, abakenyezi ndetse n’abana bikoreye imbuto za kijambere zo gutegwa mu mirima.

Umugabo n'umukenyezi bahagaze mu murima w'imyumbati bafise igiti c'umwumbati baranduye basoromye ceze imyumbati minini minini miremire cane vyerekana umwimbu mwiza wavuyemwo.

Hari ibiterwa vyitwa ibiraya, iyo vyimbuye bigashirwa ahantu ari vyinshi; bimwe ni bitoya, ibindi ni binini kandi harimwo n’ibitameze neza.

Abakenyezi, ndetse n'umugabo umwe barimwishira hamwe bariko baruhira imirima yabo bibinu ivyiza, kuko bitanga umwimbu ukwiye, kandi mwiza ku banyagihugu, ndetse no ku gihugu.

Imyumbati myiza minini kandi myinshi iri ahantu hamwe ni umwimbu mwiza k'umurimyi yoba uwariwe wese yararimye igitegwa c'imyumbati kubera ko kiramuha inyungu kigatuma n' umuryango ubaho neza kubayifungura.

Umunyagihugu w’umugabo ari mu murima w’ibigori kandi biriko birakura neza, bisa neza, biraboneka yuko yabikurikiranye neza, kandi umurima uzotanga umwimbu ukwiye kuri we bizomugirira inyungu ndetse no ku bantu muri rusange.

Amateke ni ivyimburwa biterwa kandi bikaribwa cane mu gihugu c'Uburundi n'abanyagihugu bamwe na bamwe babirima ndetse n'abandi batabirima, babiguze mu masoko. Biratuma n'abanyagihugu babaho ubuzima bwiza kuko ari ntanganguvu.

Inkwavu zorowe ziri mu kazu kazo kandi zose zifise ibara ryera. Ziri ahantu hasa neza zorowe neza muri rusange. Zitanga umwumbu mwiza ku banyagihugu.

Umurima mwiza urimwo ibigori birebire binini, kandi bizovamwo ibigori bisa neza kuberako ikiti kimwe c'ikigori ceze ibigori bibiri, ndetse n'ibirenga vyerekana umwimbu mwiza uzovamwo.

Ingurube imwe iraryamye ni nini irakuze ivyana vyayo nivyinshi cane biboneka ko yabwaguye ivyinshi bireko bironka ibindi biraryamye ni ubworozi bubeshejeho abanyagihugu benshi.

Umukenyezi umwe, ndetse n'umwigeme bari kumwe mu murima ku musozi bariko bararima biboneka ko biteguriye gutera ibiterwa ni kimwe mubibeshejeho abanyagihugu b'uburundi, kandi neza.

Amavoka ari mu bwoko bw'ivyamwa bikunzwe cane mu burundi, kubera ubuyohe bwayo abayafungura, ndetse n'abayadandaza bose arababeshejeho neza.

Igikurwa c'ibiharage ni kimwe mu biterwo birimwa cane mu gihugu c'uburundi hafi ya cose, kuko kirakundwa kiraribwa cane n'abanyagihugu, kandi abacuruzi baco barunguka cane uhereye kubarimyi gushika kubayifungura.

Abanyagihugu harimwo abakenyezi ndetse n'abagabo barikorey' icayi bakijanye kukigurisha kw'ihinguriro aho gihingurirwa kigakugwamwo icayi cokunwa kandi kirakundwa n'abanyagihugu n'iguhugu kirunguka kuko kica kidandaza hanze y'igihugu.

Urudandazwa rw'imisigati canke ibikaju ni uburyo bukoreshwa n'abanyagihugu b'abarimyi bayirima. Mu mahinguriro naho nyene, barashobora kuyidandazayo igakorwamwo isukari.

Umurima munini w'imyumbati. Imyumbati irarimwa kandi irimburwa cane mu gihugu. Si imyumbati gusa kuko iyo wayiteye ukurako n'imboga bita isombe ziraribwa cane mu gihugu.

Umurima wagutse, kandi usa neza w' amashu atarera neza ni imboga zikundwa cane mu gihugu c'uburundi, kubera uko ziryoha, kandi ziradandazwa no hanze y'igihugu.

Inka zirororwa mu gihugu c'Uburundi kandi zibeshejeho abantu benshi, zitanga amata, inyama, amase avamwo ifumbire ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Umukenyezi umwe yambaye igitenge ahagaze hagati y'umurima munini w'ibigori vyangitse, birasa neza kandi biriko birera. Bizozana umwimbu mwiza kandi mwinshi.

Umukenyezi ari mu murima w'ikawa arahagaze ariko arawukurikirana n'ikimwe mu biterwa bibeshejeho abanyagihugu benshi mu gihugu kandi neza ndetse bifitiye ninyungu igihugu cose muri rusangi

Ibitegwa vy'ibiharage bikira ibitoya biri mu murima biboneka ko hari n'umuntu, ariko arabibagara abikurikirana bisa n'icatsi gitoto.

Ibiterwa vyitwa ibiraya kandi biboneka ko vyimbuwe bikiri mumurima, nivyiza nibinini, biboneka ko umurimyi yavyitayeho akabiha ifumbire ndetse akabikurikirana kugeza vyimbuwe

Guhunikira ivyimburwa mu mifuko miremire n'uburyo abanyagihugu bamaze kwimbura bakoresha iyo bakeneye kunguruza ivyimburwa babivana mu matongo canke aho babaye bagiye kubidandaza kw'isoko.

Igiti c'imyembe gifise ivyamwa, ntibirera neza kandi ni bito bito, ni ubwoko bw'imyembe irimwa mugihugu c'Uburundi kandi iraryoha, iradandazwa ,iragurwa kandi irateza imbere abanyagihugu.

Nkoko imwe y'isake ni iyindi nkokokazi zirahagaze ku gati gatoya izi iyo isake yimije inkokokazi inkokokazi ita igi iryogi rikaribwa canke ikaribumbikira rikazovamwo iyindi nkoko ari agaswi gatoya.

Arahagaze mu murima wiwe kandi ariko arawukrikirana. Abarimyi babikorana ubumwuga kandi bakabikora neza birabaha umwimbu ukwiye kandi abarima ibintu vyinshi bitandukanye nabo nyene birabakorera ubuzima bwiza.

Murima munini, kandi urimwo ibiti vyamwe imyembe nivyamwe bikundwa cane mu gihugu ku buryo ababirimakija mbere, kandi bakabidandaza babikuramwo umwimbu mwiza, kandi bikababeshaho mu buzima bwabo bwa misi yose.

Umukenyezi umwe ariko ararima m'umurima yitegurira gutera imbuto, ni uburyo abarimyi bakoresha ni kugira ngo isi yorohe kandi bayirimemwo. Ize y'imbuke vyinshi.

Abakenyezi batanu barahagaze, bariko baratwenga. Mu ntoki zabo bafise icamwa citwa inanasi, kirarimwa, kirimbuka kandi kirakundwa cane kubera uburyohe bwaco, kirabeshejeho abanyagihugu benshi.

Imboga nyishi zitandukanye ziri ahantu hamwe, harimwo ibitunguru, ikaroti ndetse n’ibindi vyinshi. Ni uburyo abanyagihugu baja kudandaza ivyo bimbuye, kenshi na kenshi bigurwa n'abagiye kubiteka mu ngo zabo.

Icayi kirabeshejeho Abanyagihugu benshi mugihugu cacu kirafitiye akamaro Igihugu kuberako abagisoroma iyo bakijanye kwihinguriro baragihingura kikavamwo icayi cikinyobwa gikundwa n’abanyagihugu ndetse no hanze y’Igihugu kikadandazwa.

Mu gihugu c'uburundi hari ubwoko bw'imboga bwitwa iminyungu iyi ni imyungu, kandi irakundwa cane mu burundi, ndetse n'abarundi barayirya, kandi barayitera.

Uburimyi bw'icayi burakorwa mu gihugu c'uburundi kandicane ni igiterwa igiterwa canecane muntu arazigwamwo imvura nyinshi, kandi zikanye kirabaho, kandi kigateza imbere abakirima, ndetse n'igihugu muri rusange.

Inka zibiri zaturutse ziri k'umusozi zirahagaze, imwe ifise amabara y'irabura na yera, iyindi bihagararanye ifise ibara ry'ikimonge. Zose zirahagaze.

Amateke ni kimwe mu vyimburwa vyimburwa cane mu gihugu c'uburundi birakundwa cane n'ababifungura kuberako n'intangaguvu ababirima na bo birabagirira inyungu kw'isoko, ndetse no mu buzima busanzwe.

Icamwa c'ivoka gikase mwo kabiri kandi kiri ahantu bateguye neza. Hari imbugita bakoresheje, ni uburyo bakoresha iyo bakenyeye gufungura ivoka kuko rirafise akamaro kenshi mu buzima bw'umuntu.

Indwara zitandukanye ziratera ivyamwa abanyagihugu barima. Iyo batabikurikiranye ngo babipompe kandi babivure bituma umwimbu uba mubi kandi ndetse n'abanyagihugu bagahomba ivyo bari kuronka mu mwimbu.

Umugabo umwe ariko arimbura ibigori kandi birumye, biboneka ko ari ibigori vyiza kandi vyeze neza binini binini kandi bisa mw'ibara ryera. Ni vyiza kuko vyimbutse ari vyinshi.

Ubushaza n'ikimwe mu biterwa bikundwa cane mu Burundi busa n'icatsi gitoto, buri mw'isafuriya Kandi ni butoto, biboneka ko bigomba butekwe.

Bati iri ku giti cayo yimbuwe, kandi minimi myiza biboneka ko yimbuwe, kandi ifise umwimbu mwinshi mwiza ubereye ijisho, kandi utoteza imbere abanyagihugu bayirimye.

Intumbaswa nikimwe muvyamwa bikunzwe cane mugihugu cacu kubera uburyohe bwazo, harabaho izimeza ariko harinyinshi abanyagihugu barima batera zigakura n'ivyamwa bikunzwe cane.

Abagabo babiri bahagaze mu murima w'ibiharage vyakuze, kandi biriko birera biboneka ko ari umurima wakurikiranywe neza bikwiye uzotanga umumwimbu ukwiye.

Abanyagihugu benshi bazany'ibitoki ahantu hamwe bibonekako ari mwisoko baje kubidandaza bimwe biteretse hasi ibindi bafise kumakinga.

Umukenyezi ahagaze wenyene mu murima afise mu ntuki ivyamwa vyitwa inkere zera mu gihugu cose zirafa teza imbere abanyagihugu zirateze imbere gihugu muri rusange.

Ni w umukenyezi, ariko arakurikirana umurima wiwe w'umuceri, kandi umeze neza urimwo amazi akwiye iyo umurima w'umuceri ukurikiranywe neza uravamwo umwimbu mwiza, kandi ukagirira akamaro abanyagihugu.

Kurima mu mashirahamwe ni vyiza kandi bigirira akamaro abanyagihugu baba abari mu mashirahawe ndetse n'igihugu muri rusangi kubera ko umwimbu uba mwiza kandi mwinshi wizewe.

Abakenyezi ndetse n'abagabo bakoraniye mu murima, bariko baratera ibiterwa bakoresheje intoki. Ni uburyo bumwe bukoreshwa mu gutera ibiterwa mu gihugu c'uburundi.

Amabungo abiri adasa amabara kubera ko rimwe rihiye ryeze neza irindi na ryo ritaragera kwamurwa ngo riribwe, ni uburyo akura, kandi yose araryoshe ntana kibazo bibabiteye.

Imyumbati ni kimwe mu biterwa bikundwa kandi birimwa cane mu gihugu, ikorwamwo ifu ikaribwa nk’ubugari kandi na yo barayirya ari imyumbati isanzwe.

Uburimyi ni ikintu kibeshejeho abanyagihugu benshi mu gihugu c'uburundi ni abakenyezi bane bariko bararema bari ku musozi, kandi biboneka ko banezerewe.

Ivyimbugwa vy'ibiharage bitoto bitaratonogwa ni ibiharage biryoha cane kandi birakundwa kw'isoko biragugwa cane kuko ababirima barabikunda kandi birabungukira.

Umurima w'ibigori vyiza kandi vyinshi, nta vyatsi biri hagati nahagati, biteye kumurongo kandi birahetse, uzovamwo umwimbu mwiza kandi mwinshi uteze imbere umurimyi, ndetse nababigura.

Ibirera vyinshi biri mu mifuko miremire, kandi birapakiye neza biboneka ko arumwimbu ukwiye, kandi mwinshi bisa neza ni mu gihe umunyagihugu umurimyi yimbuye arabipakira akabijana kubibika ibindi akabidandaza.

Abanyagihugu benshi bariko barabagara umurima w'ibigori uteyemwo n'ibiharage hari n'umusirikale umwe biboneka ko yambaye impuzu z'igisirikare c'igihugu c'urwanda, kandi bari kumwe.

Urudandazwarw'ivyamwa bitandukanye rurabaho mu buzima bwamisi yose bw'igihugu canke bw'abanyagihugu hari amatunda hari inyembe imicungwe, ndetse nindimu bidandazwa kenshi cane mu banyagihugu.

Ubupiripiri ni igiterwa kirimwa, kandi kigahingurwa mu gihugu cacu kiragirira akamaro cane aba kirima, kuko o barakigurisha canke aakabijana mu guhingura bakahinguramwo utundi dupiripiri twa kija mbere.

Ku murango abakenyezi babiri umwe ahetse umwana, bose bafise amasuka ku rutugu biboneka ko bavuye kurima kandi bambaye ibitenge.

Ikawa ni igitegwa kiterwa cane, kandi cimburwa mu burundi kirafitiye akamaro abanyagihugu kiragafitiye igihugu, kubera ko kiradandazwa kiranyobwa, kandi igisohoka cane igihugu kurusha ibindi.

Amavoka asa neza cane yoboneka ko afise ubuzima bwiza, ari ku giti cayo ntaramurwa ariko areze, iyo uyamuye ntuce uyarya urayatarika kugeza ahiye kuburyo aribwa.

Umurima w'ibigori bikiriko birakura, ariko bisa neza biteye ku murongo harimwo hagati umwanya mwiza abagabo batatu bafatanye amaboko, kandi baranezerewe.

Abakenyezi babiri n'umugabo umwe barahagaze mu murima w' amashu kandi bafise imboga z'amashu mu ntoki zabo banezerewe kubera ko barimbuye kandi umwimbu wabo ni mwiza uranezereje kandi uzobagirira inyungu.

Umukenyezi umwe, ariko aravomerera ibiterwa vyiwe bitaramera neza yateye myisi indimwa, kandi isije neza ni uburyo abarimyi bakoresha kugira ngo ibiterwa bikure neza.

Icayi ni kimwe mu biterwa bihingurwa kandi bikanyobwa n’abanyagihugu. Ababitera barabateza imbere kandi biteza imbere igihugu kuko biradandazwa hanze cane y’igihugu kurusha ibindi biterwa.

Imihwi myinshi irikumwe kandi imwe irahiye, iyindi ntihiye neza; ni ivyamwa bikundwa cane, bidandazwa cane mu gihugu kubera biryoshe kandi bifise n'inyungu ku banyagihugu.

Icamwa c'ivoka ni ciza ku buzima bw'abantu , ariko n'iciza no kubakirima kuko kibatez'imbere m'uridandazwa , ni ciza ku gihugu kuko abadandaza barakidandaza no hanze y'igihugu.

Amashu akiri matomato atarakura neza ari mu murima, kandi uteye neza, arafise ubuzima bwiza amababi menshi, biboneka ko ari imboga zizogira umumwimbu mwiza, kandi cane.

Inkoko y'isake imwe ikuze, kandi ihagaze mu bwatsi bwinshi ni inkoko zikundwa cane, kubera inyama zazo ziraryoha aborozi bazo nta gihumbo bigera bagira, kuko zirakundwa n'abanyagihugu.

Ubushaza bukiri butoto bwamuwe butaratonorwa ni ubushaza igiterwa giterwa cane mu Burundi kimeze nk'ibiharage kandi kiraryoha cane aba budandaza ubushaza barunguka cane.

Kurima kijambere ibiterwa mu Burundi ni uburyo abarimyi bize muri iki gihe, kandi ni bwiza, kubera ko butanga umwimbu mwiza, kandi mwinshi.

Amavoka akiri ku giti cayo, kandi yeze urashobora kuyamura ukagenda ukayatarika kugeza ahiye araribwa n'abanyagihugu, kandi aragurwa, kuko araryoshe cane.

Imyungu ni ubwoko bw'imboga bubaho, kandi burimwa mu gihugu c'uburundi bukundwa canecane n'abanyagihugu babufungura ni co gituma aba burima butabapfirako ubusa burabaha inyungu kumwimbu baba bagize.

Icamwa civuka ni ciza, kandi gifise ingaruka nziza nyinshi ku mubiri w'umuntu mu burundi haba amavuka menshi meza n'umwimbu ni mwiza cane.

Umukenyezi umwe ahagaze mu murima wa kijambere, ku mutwe wiwe yikoreye imbuto z’ibiterwa, ivyamwa canke ibiti ivyari vyo vyose. Ni uburyo bukoreshwa kugira ngo imbuto zibe zizewe kandi zimeze neza.

Kurima kijambere ni uburyo bushasha bwaje, abanyagihugu batarima mu mirima canke mu misozi, kandi baratanga umwimbu mwiza kuko birakurikiranwa neza kandi birinda ingwara z'ibiterwa.

Biboneka ko umwimbu w'ibitoki wagenze neza, kubera ko ni ivyiza, kandi ni ibinini abanyagihugu bamwe baje kubigura abandi baje kubidandaza mw'isoko.

Umukenyezi afise ivyimburwa vyitwa i karoti mu ntoki ari mumurima aranezerewe, kuko yimbuye ivyimburwa vyiza rirabeshejeho abanyagihugu ni imboga zikunzwe cane.

Umugabo umwe arahagaze mu murima w'ibigori bikuze ha kurya yiwe hari umusozi uriko ibiti birebire mu ntoki afise ibwoko bw'imboga bita iminyungu yera cane mu gihugu cacu.

Imboga zo mu bwoko bw'intore ni zimwe muziribwa canecane mu buzima bwamisi yose bw'abanyagihugu, abazirima baravyungukiramwo, kuko ntizigera zibura isoko canke ngo zireke gukundwa.

Umurima w'ibiraya; hari abantu batatu bariko barawubagara, umukenyezi umwe ndetse n'abagabo babiri. Biteye ku murongo kandi neza, bizovamwo umwimbu mwiza.

Iyo ibigori biriko birakura hari aho bigera bikayangika canke bigaheka nigihe akagori kaba kariko karaza ari gatoya katoribwa kandi katokwamugwa kuko katoshobora kuribwa n' umuntu numve.

Imyungu iyo yeze kandi iba minini irakundwa n'abanyagihugu iraribwa cane mu gihugu cacu ,iratanga Imboga ziryoshe abayirima baranayidandaza kuberako birakugwamwo inyungu.

Impene imwe irahagaze mu ruhongore rwayo, ifise amabara yera nay'irabura, uko imeze ishobora kuba irwaye kuko irajunjamye kandi ihagaze nk'iyifise imbeho.

Umurima w'ibigori bigeze gusoramwa canke kwimburwa abanyagihugu Benshi bariko barimbura ibigori Kandi baranezerewe, Kuko umwimbu wabaye mwiza.

Amabungo ni ivyamwa bikunda kubaho cane mu gihugu cacu. Rimwe rirahiye irindi ntirihiye ariko rireze, urashobora kuririndira naryo rikera ukaba urarya irihiye kugirango ntiryononekare.

Ubwoko bw'imboga bwitwa imiteja. Ni imboga ziba zigomba kumera nk'ibiharage bitoto bidatonoye ariko niko zitekwa kandi zikaribwa. Zirakundwa cane kuko ziraryoshe.

Mu masoko menshi y'igihugu cacu haradandarizwa ivyamwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye abakenyezi abagabo, ndetse n'umwigeme barahagaze imbere y'isoko bariko baragerageza kugura ibidandazwa.

Ingurube iri mu bikoko vyorohera abarundi korora kandi barabikunda kubera bitanga inyama nyinshi kandi ziryoshe, zirakunzwe, abazigura ni benshi.

Ibungo ni kimwe muvyamwa bikundwa cane mugihugu cacu kubera uburyohe bwaco. Ndetse n'imitobe yayo bakora mumatunda iraryoha. Abarima amatunda bakanayadandaza birababeshejeho kandi neza.

Intore n'imboga ziribwa cane Kandi zikunzwe mu gihugu c'Uburundi , zibishejeho abanyagihugu benshi barimwo abazidandaza mu masoko hafi yose y'igihugu c'Uburundi.

Imyembe mitomito ikiriko irakura iri ku giti n'imyembe bitari vyiza n'agatoya kuyamura canke kuyirya kuko uba uyipfubije gukura kandi itari myiza ku buzima bw'umuntu.

Icamwa citwa ipapayi, zimwe ni zibisi izindi zirahiye, ni icamwa gikundwa cane n'abanyagihugu bakirima ndetse n'abakigura kubera kiraryose kirafitiye akamaro umubiri w'umuntu.

Umukenyezi ariko atatera igiti kandi arikumwe n'abandi benshi. Turabihimirizwa n'indongozi kandi ni vyiza kw'isi ndimwa, ni vyiza ku kirere kandi bizana ubuzima bwiza ku gihugu cose.

Iipiripirini ikindi giterwa kirimwa cane mu gihugu cacu, kandi kiraribwa cane kirategurwa mu mafunguro menshi cane abantu baragikunda, kuko kirongera akanovera, kandi kikongera n'akayabagu.

Imboga ni bimwe mubitegwa bikundwa mugihugu cacu birarimwa bikimbugwa biradandazwa cane. Amashu ni kimwe murivyo kubera uburyohe bwayo arakundwa n' abayafungura imisi yose.

Ibiti biri ahantu hamwe vyinshi, kandi vy' imicungwe ivyamwa biramye, kandi haragezeko bisoromwa ni imicungwe irakundwa cane mu gihugu iradandazwa, kandi abaremyi bayo barunguka, kandi birababeshejeho.

Gukurikirana ibiterwa guhera bitewe gushika vyimbuwe n'uburyo bwiza butuma umunyagihugu aronka umwimbu mwiza kandi ukaba ari mwinshi nkuko yabiteguye

Kurima kumiserege nivyiza cane kubarimyi kuko bituma iyo invura iguye hatabaho ibiza vyotwara ibitegwa bikavyonona cane n'uburyo bwiza abanyagihugu bize bwakijambere.

Ibiraya bibitse ahantu hanini, kandi hubatse neza biboneka ko ari imbuto zibitse mu buryo bwiza, kandi bwa kija mbere birinda ibiraya canke imbuto kurwara.

Umurima w'ibigori bikiriko birakura birayangitse, ariko ntibihetse vyose ni vyiza, kuko ni binini, kandi bifise ubuzima bwiza bizotanga umwimbu umeze neza.

Umukenyezi umwe avuye gusoroma imboga azifise mu co yasoromeyemwo ibi ni bumwe mu buzima abarimyi n'aborozi babamwo iyo bariko barimbura ivyo barimye.

Amabungo ni kimwe mu vyamwa na vyo birakundwa cane n'abanyagihugu canecane abana batoya, ariko n'abakuze barabikunda biraryoha birama cane mu gihugu cose c'uburundi, kandi biragurishwa cane.

Igiti c'ivoka kiriko amavoka yamye, ariko atarera neza hari umugabo, ndetse n'umukenyezi umugabo afise urukero mu ntuki ashobora kuba agomba atuture igiti.

Icamwa c'umucungwe kirarimwa cane mugihugu c'uburundi ,kirafitiye akamaro abayirima, abayirya kand'irakorwamwo, imitobe ndetse n'ibindi binyobwa bihingurwa mu mucungwe.

Indimu naco ni icamwa kiribwa cane n'abanyagihugu kandi kiragurwa cane kuko kirakoreshwa no mu guteka ndetse no mu bindi vyinshi bitandukanye. Kirakundwa, kirunguka cane cane kubakirima.

Ibraya biradandazwa cane mu masoko menshi yo mugihu cacu, biba biri mu mifuko kandi birafise n'ubwoko butandukanye ariko vyose mur rusangi vyitwa ibiraya, biraryoshe kuko biragurwa.

Umurima w'ibigori biriko birakura kandi bimeze neza. Umuntu w'umugabo ari hagati mu murima w'ibigori araba ibitameze neza, birwaye, araba ko bitandukizanya.

Inyana z’Inka zibiri zirahagaze imwe ifise amabara yera na yirabura iyindi ifise ikimōnge zihagaze kumusozi uriko amabuye ndetse nivyatsi bikeya ni uburyo baragira Inka ariko iyo zitaronse ubwatsi bukwiye ntamwimbu wozironkamwo.

Abarimyi batatu barimwo umukenyezi umwe ndetse n'abagabo babiri bariko barabagara umurima w'ibiraya, bimeze neza kandi biteye neza ku murongo.

Ivyamwa ni ibiribwa vy'akamaro cane ku mubiri w'umuntu , muri ivyo harimwo n'ivoka riraterwa igiti kinini cazo kikama ivoka bakazamura bakazitarika iyo zihiye ziraryoha cane.

Umurima urimwo ibiterwa bimeze neza, ariko ukabamwo n'igiti c'imyembe ni ivyamwa vyera mu gihugu c'uburundi bikunzwe, kandi vyunguka imyembe ireze, kandi irageze no kuribwa.

Amapera ni kimwe mu vyamwa na vyo bikundwa cane mu gihugu, kubera uburyohe bwavyo iyo vyeze usanga abantu babihurumbira cane bigatuma ababirimabunguka, kandi babikunda cane.

Kurima amateke, ukayimbura ukanayadandaza ni uburyo bumwe mu bibeshejeho abanyagihugu b'abarimyi mu gihugu cacu, urukundo rwayo abanyagihugu bayakunda ndetse n'akamaro afitiye imibiri yacu bituma ahurumbirwa.

Umurima w'ibigori bikuze ariko bitarera neza birahetse vyumvikana ko iyo bihetse ibigori biba bitanguye gukura ariko bitaragera kwamugwa kuburyo vyoribwa n' abanyagihugu.

Ibiyoba n'ikimwe mubirimwa vyimbugwa cane mu gihugu kandi bibafitiye akamaro abanyagihugu, abarimyi, ababifungura ndetse n'ababidandaza igihugu naco kiravyungukiramwo kuko kirabidandaza nohanze y'igihugu.

Abakenyezi bajanye umwimbu wabo w'ibigori ndetse n'ibiharagi ku isoko kurondera amafaranga, ubu ni uburyo bubeshejeho bamwe mu banyagihugu babarimyi ndetse n'abandi.

Ibigori ni kimwe mu vyimburwa bibeshejeho abanyagihugu benshi cane bo mu gihugu, kubera ababirya ari bitoto ababikoramwo ubugari, ndetse n'umusururu abana banywa canke abakuze.

Imifuko myinshi irihamwe mwihinguriro vyerekana umusaruro abanyagihugu baronka ko udapfa ubusa uhingurwamwo uhingurwamwo ibindi vyokurya bigirira akamaro abanyagihugu ndetse n'igihugu cose.

Umwumbi w'ibiyoba vyinshi biri mu mifuko yera, abanyagihugu baba bimbuye baba babitunganyije neza bakabijana kw'isoko kubidandaza. Ibindi bakabibikamo imbuto zo gutera.

Umurima w'ibiharage ugezwe gusoromwa, ni ibiharage vyamye kandi vyakuze neza. Umwimbu ni mwiza ku murimyi, biboneka ko azokuramwo umwimbu ukwiye kandi mwiza cane.

Imbuto zitandukanye zakuze mw'ivu rumwe rwarakuze neza urundi rwarakuze neza, ariko ntirumeze neza cane urundi rwarakuze, ariko ruragwara urundi rwarwaye ruriko rurakura urundi ntirwakuze na gatoya.

Imbuto nyishi z'imyungu nizo bateragira zikavamwo imyungu minini ariko haravamwo n' imboga bita isusa kandi iraribwa cane mugihugu cacu irabeshejeho abarimyi benshi.

Umwigeme, ariko aragosora ivyimburwa akoresheje urutaro rujishe kugira ngo akuremwo umwanda ni uburyo bukoreshwa nk'umuco muw'ikirundi mu gukuramwo imyanda muvyimburwa.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'ibiharage, biri mu masafuriya. Ni ibiharage biribwa mu gihugu, kandi biribwa n'abanyagihugu bose. Ntanakimwe gitera indwara, umwe wese ahitamwo kurima canke gufungura ivyo ashaka.

Umwimbu w'ibigori vyumye uramanitse ku biti, kandi nezan'ibigori vyiza biboneka ko vyatanze umwembu ukwiye, kandi mwiza biramanekwa kugira ngo bivyo bikubwemwo imbuto zo gutera mu mwaka ukurikira.

Imifuko myinshi irapakiye ahantu hanze, abasore barahagaze impande yayo, biboneka yuko ari bo bari bariko barayitegura bayipakira. Ni uburyo ivyahinguriwe mu mahinguro ivyo kurya babitegura bagiye kuvyimura no kuja kubibika.

Kubika ivyimburwa mu buryo bwa kijambere ni vyiza cane ku banyagihugu b'abarimyi, ndetse ni na vyiza ku mwimbu kuko imbuto zitabura kandi umwimbu ukabungwabungwa neza nturware ingwara.

Umwimbu w'ibiyoba uri mu mifuko itandukanye yera N’ibiterwa birimwa cane mu gihugu bitanga umwimbu mwiza, kandi bitanga inyungu kubabidandaza, ndetse ababirima n'igihugu muri rusange.

Amashugwe meza arakura cane mu gihugu c'Uburundi, bitewe n'uko habaho ikirere ciza kibamwo imvura ndetse n'izuba rigereranye.

Ibiharage ni ikiribwa gikundwa cane, kiribwa mu Burundi kandi kiradandazwa no hakurya y'igihugu kubera ukuntu kiryoshe. Abarimyi barunguka cane kuko ntivyigera bibura isuko n'umusi n'umwe.

Ububiko bwa kija mbere bwo kubika ivyimburwa bituma bitabora bitarwara, kandi bitabononekarama ubuvyo bwinshi butandukanye ni byiza ku banyagihugu ni byiza ku gihugu canke ku bantu bose bashaka kugura imbuto zo gutera.

Abakenyezi benshi barikumwe numwana umwe, bamwe baricaye, abandi barahagaze. Imbere yabo hari igiseke kijishe kirimwo umwimbu biboneka ko bari mwishirahamwe rimwe ryo kurima ndetse no kwiteza imbere.

Imodoka niniya irahagaze irimwo imifuko minini yera. Abasore ndetse n'umugabo barahagaze impande yayo, biboneka ko ipakira ivyimburwa abanyagihugu bakeneye kujana kw'isoko kudandaza.

Akija mbere ubushaza, ndetse n'ibiharage birafasha umwimbu mwiza, kandi uteye imbere ni uburyo barima, kandi bagakurikirana neza igiterwa kuva akikirima gushika ku mwimbu wanyuma.

Kubika imbuto mu mufuko ujishe ni kimwe mu bintu abanyagihugu bakoresha iyo bariko barabika imbuto zo kurima mu mwaka uza wirima, kandi birabafasha kugira ngo ntizononekare na gatoya.

Ibiyoba ni ikindi giterwa gikundwa cane mu gihugu kandi kibeshejeho abanyagihugu. Kiraterwa, kigasoromwa, kigategurwa kandi kikaribwa. Kigakurwamwo n' ivyokurya vy'ubwoko butandukanye

Ingano n'ikimwe mubiterwa birimwa cane mugihugu c'Uburundi ,kandi birakunzwe bitanga n'umwimbu mwiza kugihugu, abanyagihugu bazirima ,birababeshejeho kandi neza.

Abakenyezi babiri bariko baragosora bakoresheje urutaro rujishe, ibiharage bimbuye bakuye mwitongo ryabo riri inyuma yabo. Ni buryo abanyagihugu bakoresha mugukuramwo umwanda mubiribwa cane cane ibiharage.

Ibiharage vy'ubwoko butandukanye kandi ari nako bifise amabara atandukanye. Abanyagihugu barima, barima ivyo bashatse bigendeye no kuba ari ivyo bakunda kudandaza canke gufungura. Ni urudandazwa ndetse n'uburimyi bukorwa mu gihugu cose c'Uburundi.

Kugosora ibiribwa ni uburyo abakenyezi canecane bo mu burundi bakoresha mu ukura imyanda mu vyimburwa bimbuye bituma babibika neza, kandi ntibirware ntibirwaze n'ababifunguye.

Kubika imbuto z'ibiterwa vyo gutera mu mwaka w'irima utangura ni vyiza cane kandi kuzibika neza bituma umwimbu uba mwiza, ndetse n'ibiterwa bikabaho neza, ku rwego rwiza.

Umuceri urarimwa ukimburwa ukaribwa, kandi ukadandazwa cane mu gihugu c'uburundi urafitiye akamara abanyagihugu bawurima abawufungura, ndetse n'abawudandaza n'igihugu muri rusangi.

Igi bitegwa vy'ibiharage birimburwa cane mu gihugu c'uburundi biraribwa cane, kandi biradandazwa biri mu giseke kijishe, kandi bifise ibara ryiraburaho.

Umwimbu w'ubushaza butoto kandi bwiza , bumwe bwatonowe ubundi buracari mu bishishwa , busa neza bufise ibara risa n'icatsi gitoto.

Umwimbu w’ibigori ubitse neza ahantu umanitse kandi hateguwe ku buryo bwa kijambere. Bituma ibigori bitarwara, imbuto zikaboneka zo gutera ikindi gihe.

Mw'isoko rinini aho badandariza ibiharage kandi bifise ubwoko bwinshi butandukanye ni vyiza, biboneka ko umwimbu wabaye mwinshi kandi vyaje ari vyiza cane, biba vyiza ku banyagihugu bayifungura ndetse no kubabidandaza.

Kugosora ukoresheje urutaro abakenyezi bo mu burundi bavyifashisha mu gukura imyanda mu bigori ibiharage ubushaza, ndetse n'ibindi ibini ibigori biriko biragosorwa n'umukenyezik resheje urutaro rujishe.

Ibiharage nikiribwa gikunda cane mugihugu c'uburundi, birarimwa ,bikimburwa bigatonorwa ndetse bikaribwa ari bibisi canke iyo vyumye, ariko niyo bitarera neza biratang'imboga bita imikubi aho zisoromwa kandi zikaribwa.

Amahinguriro atandukanye arahariye mu gihugu cacu araiho ayahingura isima ayahingura icaye canke i kahwa ni ibiterwa vyose biba mu gihugu c'uburundi, kandi bafitiye akamaro abanyagihugu, kandi n'abakozi bakora muri zo barabayeho neza.

Mukenyezi ariye mu mirima yiwe, ariko ararikurikirana, kandi neza ni ibintu bikorwa n'abarimyi, kandi bakabikora neza iyo babikurikiranye bituma bagira umwimbu mwiza bikabanezereza bikabagirira n'inyungu bigaragara.

Umukenyezi afise impande yiwe umwimbu w'ibiyoba yimbuye, ndetse ariko arabitunganya kugira ngo bivemwo ibiyoba bikwiye azojana kw'isoko, ndetse n'ibindi bakabifungura.

Ibiharage biri mu nbwoko mbwinshi butandukanye kandi vyose birarimwa mu gihugu cacu biraribwa, biraryoha n'ubwo vyose bitaryoshe kurugero rumwe ariko biragugwa uko vyakabaye vyose.

Ipampa ni igitegwa cera mu gihugu c’UBurundi cane cane mu ntara zibamwo izuba ryinshi. Umurima munini utarera neza hari n’umuntu ariko arawukurikirana.

Ibiterwa bikiri bitoya biriko birakura biva mw'ivu ryiza kandi bisa neza, ni uburyo ibiterwa bikura iyo vyatewe mw'ivu ryiza kandi vyararonse imvura.

Ibisimbo bibiri bijishe birimwo ubwoko bubiri bw'ibiharage butandukanye ,bumwe bwanditsemwo, nyiramagorori, ubundi bwanditsemwo, mwirasi ni ubwoko bw'ibiharage.

Umukemezi umwe arateriye umwana, kandi ari mu murima arafise ivyimburwa vy'ibiharagire mu ntoke ziwe biboneka ko avuye kwimbura ni kimwe mubibeshejeho abanyagihugu, ndetse n'imiryango myinshi.

Abagabo batatu bariko barimbura icimburwa c'amasaka arakoreshwa mu gutegura ifu y'ubugari , ndetse aranagurishwa ku masoko atandukanye aho ategurwamwo ubusururu canke ibindi bintu vyinshi bitandukanye .

Amashurwe ni igiterwa cimeza kandi kigakura, kiba ari ciza cane kibereye ijisho kandi kigatanga n'akamoto keza ni kimwe mu vyerekana yuko isi imeze neza kandi n'imvura yabonetse ikwiye.

Kera mumico y' ikirundi iyo abanyagihugu b'abarimyi bimbura hari uburyo bakoresha mukubika umwimbu wabo kandi neza, hari ico bita ikigega caba cubakishije ivyatsi kandi n' ibiti vyihomye neza.

Umurima w'ibigori wumye kandi uteze. Ni ikiza kiba carataye mu mirima kikonona cane ibigori. Ni munini cane, umwenegihugu aba yararimye aba yahomvye cane.

Ibigori vyarumiye aho vyatewe, hari igihe abanyagihugu babireka bigakura bikera ndetse bikuma kugira ngo baze babisarure, baze babigire imbuto. Ariko hari n'igihe bigwara bikabiviramwo kwononekara.

Mu gihugu c'Uburundi hariho inganda zikora ibintu bitandukanye, hariho izikora isima, izikora isukari, ibinyobwa ndetse n'ibindi vyinshi biratuma umwimbu w'abanyagihugu uvamwo ibindi vyo kurya canke vyo kunyobwa.

Urudandazwa rw'ibiharage canke ibigori, ifu, umuceri nibindi bitandukanye, vyarapimwa hadakoreshejwe umunzane, mu gihe abanyagihugu bariko baradandaza barapimisha mu tuntu dutoya bakagereranya icamaso.

Iharage bikiri mubishishwa kandi bifis'amabara atandukanye kuberako bifise n'ubwoko butandukanye n'ibiharage vyose birimwa mugihugu kandi n'abanyagihugu kandi vyose biraribwa k'urugero rwiza.

Ubworozi bw'inkoko za kijambere burakorwa cane mu gihugu, hari ubworozi bw'inkoko ziba ari iz'inyama gusa ata magi zishobora guta kandi zirakundwa kuko zikura ningoga cane kandi zikaribwa inyama nyinshi.

Ubworozi bw'inka bwa kija mbere buratuma inka zigire ubuzima bwiza, kubera zivugwaneza, kandi zikurikiranwa u musi ku wundi n'abantu babyiyiye, kandi babifisemwo ubumenyi bukwiye.

Ubworozi bw'inkoko bwa kija mbere ni inkoko zororwa bivanye n'akamaro kazo izinyama, ndetse n'izamagi zororwa bitandukanye, kandi ku buryo budasanzwe.

Inkwavu zirororwa mu burundi, kuko abanyagihugu barakunda inyama z'inkwavu ziba arintoya zifise ibara ryera canke ayandi atandukanye.

Inkoko nyinshi z'amabara atandukanye harimwo izo inginagina yera, ndetse ni yirabura ziriko ziratora hanze ni uburyo inkoko zironderamwo ivyo gufungura mu gihe zitorowekija mbere.

Inkwavu ni udukoko duto duto tworogwa n’abanyagihugu inyana zatwo zirakundwa kuko ziraryoshe cane kandi kuzorora ntibigoye kuko zirya ubwatsi bazisoromeye kandi ntizogorana kuko ntizirya vyishi.

Inkoko irabundikiriye amagi yayo ahantu heza, ni uburyo bwa kamere inkoko zikoresha kugira ngo ziberure ubuswi buvamwo inkoko nini zigakura.

Umugabo umwe ari mu kiraro c'ingurube aho, ariko arayifasha konsa ibindi vyana vyayo vyinshi yavyaye ingurube zirorowe, kandi zirafasha abazorora kubaho neza, kandi bakaronka n'umwimbu mwiza.

Umukenyezi umwe afashe ikiziriko kiriko intama z'ibiri, arazijanye kuzizirika canke kuziragira ni uburyo abanyagihugu bakoresha mu kuragira ibitungwa bigufi bigufi.

Kuragira ni bumwe mu buryo abarundi bakoresha mu kworora inka, kugira ngo zironke ivyokurya bazitwara ku misozi zikaja kurisha, naho amazi bayakura mu migezi niho bazijana kuyanwa.

Umugabo umwe inkoko nyinshi ndetse n'impene biri mu rugo rw'umuntu ubworozi burabeshejeho abanyagihugu benshi mu gihugu c'uburundi kuko b'urunguka kandi bakaronka ivyo gufungura

Inka nyinshi zirihamwe ziriko zirarisha m'ubwatsi bwiza cane kandi bwinshi, ni ubwoko bw'inka zigira amahembe maremare zabayeho guhera kera mu gihugu cu Burundi zitwa inyambo.

Ubuvuzi buteye imbere bw'ibitungwa ni kimwe mu bintu vyiza vyaje muri iki gihe. Bituma ibitungwa bibaho neza, babirinda ingwara kandi bakabirinda kwandukiza n'abanyagihugu bafungura inyama z'ivyo bitungwa.

Iyo umuntu yoroye ingurube, arashobora kuzorora zitandukanye imwe imwe ukwayo. Ni kugira ngo ntizisahurane canke ngo zirye nabi, zigwane canke ngo zononekare mu buryo butandukanye.

Inka imwe iriko irarira mu ruhongore rwayo ni uburyo bakoresha mu kworora inka zitagiye kurisha ku misozi bituma vyongera ifumbire kandi inka zikavyibuha.

Inkwavu ziri mu kazu kazo kandi zorowe, ni uburyo abarundi bororamwo inkwavu. Zirabafasha kurya inyama ndetse no kuzidandaza bikababeshaho.

Kudandaza ibitungwa n'ibimwe mu bibeshejeho abanyagihugu babarimyi n'aborozi mu gihugu aho bafata ibitungwa vyabo bakabijana kw'isoko bakabidandaza bakaronka amafaranga.

Inka ziri ahantu hamwe zifise amabara yera n'ayirabura ziriko zirarisha ahantu hari ubwatsi butoshe kandi bwiza. Abantu bari impande yazo bariko baraziragira bazicunga.

Ubworozi bw'impene ni kimwe mu bibeshejeho abanyagihugu benshi bo mu Burundi zitanga inyama nziza kandi ziryoshe zirakundwa zizirikiye ahantu hamwe .

Ubworozi bw'ingurube bugezweho, buruma abanyagihugu bamenya kuzirinda ingwara, bakazivuza mu gihe bikenewe kandi nabo ntizibanduze ingwara izarizo zose, zikabagirira umwimbu mwiza.

Gupompa inka uyirinda utugwara canke udukoko tuyitera tuzirya bita inyondwe, ndetse nubundi bwoko butandukanye, ni uburyo bukoreshwa n'aborozi kugira ngo inka zibeho neza, zitange n'umwimbu mwiza.

Iyo inka ziri mu ruhongore rwazo, abungere canke abazorora barazipompa imiti izirinda ingwara z'udukoko ku ruhu, inyodwe ndetse n'ibindi vyinshi zorwara.

Kwororera inka aho ziba canke mu ruhungore rwazo, bituma zigira amase menshi, avamwo ifumbire kandi zikagira n'umwimbu mwinshi mu vyerekeranye n'amata ndetse n'inyama.

Amata y'inka ari mu bintu bitunze abana benshi kandi bituma bagira ubuzima bwiza cokimwe n'abavyeyi babo bashobora kuyadandaza canke nabo bakayanwa. Ni vyiza ku mubiri yacu ndetse ku buzima bw'abantu.

Gupompa inka umuti wo kuzirinda udukoko tuzirya, ni vyiza kuko ntizigwara zigira uruhu rumeze neza zikagira umwimbu mwiza. Kandi bikanezereza umworozi.

Inka ziri ku musozi ziri ko zirarisha ni uburyo aba nyagihugu bakoresha baturutsa inka ntibazororere gusa mu nzu aho ziba bakazijana zikaja kurisha ku misozi, ndetse no mu matongo arimwo umwatsi ubwiza.

Abaganga bashika kuri bane barambaye neza imyambaro y'abaganga kandi barikwije, biboneka ko bariko baravura umurwayi kandi babishizemwo inguvu nyinshi.

Igitungwa c'ingurube kiraryamye kiriko kironsa ivyana vyaco vyinshi, kandi ntigisa neza, kiri ahantu hadasa neza cane ku buryo atari vyiza iyo woroye igitungwa ntuciteho ku rugero rwiza.

Ubworozi bw'inka bwabayeho guhera kera cane mu gihugu cacu burabeshejeho abanyagihugu, kandi neza, kubera umwimbu inka zitanga harimwo amata ama se avamwo ifumbire, ndetse n'inyama abanyagihugu bafungure ra.

Inkoko imwe iriko iragenda ni nkokokazi zita amagi abantu bakayarya, ndetse kugira ngo haboneke n'izindi nkoko zibundikira amagi akavamwo ubuswi zikaberura hakavamwo inkoko ni ninini.

Ubworozi bw'inka nabwo busaba kuzitaho neza kugira ngo ntizigware inyondwi ndetse kuruhu gwazo ntizigire n' utundi dukoko tuzibangamira iyo zibayeho neza ziratanga n' umwimbu mwiza kuborozi.

Abagabo babiri umwe arafise ipompo, ariko arapoma inka iri mu ruhongore rwayo bituma inka irindwa canecane udukoko tuyirya ku ruhu n'izindi ntwara zitandukanye z'inka.

Inka nyinshi zirahagaze izindi nkeya ziraryamye biboneka ko zitariko zirarisha zishobora kuba zabuze ubwatsi bwiza sibwiza kunka, kubera ko zizotanga umwimbu kwiye.

Amagi menshi ari ahantu hamwe , ni kimwe mu bidandazwa bibeshejeho abanyagihugu benshi , baba aborora inkoko ndetse n'abatazorora kubera gukundwa kw'amagi kandi n'akamaro Kanini afise mu buzima bwa muntu.

Igikoko co mw'ishamba kiri mu bwoko bw'impene, ariko zitororwa n'abanyagihugu ziba mwishamba ziboneka agake ziraribwa, ariko zirahirwa n'abantu, ndetse n'ibindi bikoko vyo mwishamba.

Inuma imwe ihagaze mu biti biboneka ko ari numa zo mw'ishamba zitororewe aho abantu baba ni inyamaswa nziza, kandi imeze neza iraryosha inyama zayo gusa ntishobora guhirwa vyoroshe.

Inuma ni ubwoko bw'inyoni zibaho mu buryo butangaje ziraba mu nzu z'abanyagihugu canke zirororwa hakabaho n'iziba mw'ishamba zitororwa, kandi zose zirabaho neza.

Ducupa dutatu turimwo imiti iyu tuducupa turarumije neza tuducupa turimwo imiti, kandi bigaragara yuko ari ahantu bayidandariza imbere y'i miti hari agashashi agashashi na kokarimwo imiti.

Inyoni imwe yo mu bwoko bw'inkona iriko iraguruka hejuru y'amazi ifise ifi mu nzara zayo, izi nyoni zirahiga kandi zirya kugira zibeho.

Inyoni itangaje cane ihagaze ku vyatsi. Irafise amaguru maremare atukura, umubiri wirabura, ndetse n'amaso atukura, umunwa uhakwa gusa n'umuhondo. Biratangaje cane ariko zirabaho.

Imbatana ikimwemu bi koko biza i koga cane kurusha ibindi birareremba, ariko ntibiba mu mazi birakunda kuhagendera kugira ngo bitembere canke iyobirondere ivyo kurya gusa ntibiba mu mazi.

Inyoni iri mu bwoko bw’inkona ifise amabara yera n'ayirabura, ni nini kandi ifise inzara nde nde cane ihagaze ku ishami ry’igiti.

Haba ubwoko bwinshi bw'inyoni kandi zitandukanye zifise ukuntu zibaho bitandukanye kandi cane. Imwe irahagaze ifise ibara ryirabura ihagaze ku biti impande y'ivyatsi.

Imwo nanane wubwoko bw'inyoni zinini ziba mu gihugu cacu ziba zifise amaguru maremare, ndetse n'umunwa muremure cane zirawifashisha mu kurondera ivyo kurya zifungura udukoko dutoduto tuba mu mazi canke mw'isi.

Igikoko citwa akanyamasyo kiba kw'isi, kandi kikaba no mu mazi gifise uruhurwo hejuru ku mugongo rukomeye cane ku buryo nta kintu gishobora gupfa kukimena.

Akanyoni gatoya cane karahagaze kw'ishami ryi giti garafise ku nda hasa n'umuhondo mu muhogo hasa n'ubururu, ndetse no ku munwa ni akanyoni gatoya ni ubwoko bumwe mu buba mu gihugu cacu.

Inguge n'ibimwe mu bikoko biba mw'ishamba ariko bifise ubwenge bwinshi, bimeze nk'abantu birya ivyatsi ariko bigendesha amaguru n'amaboko bikagira intoke kumaguru ndetse no kumaboko.

Akanyoni gatoya karahagaze kugiti gafise amabara yera n'ayirabura, n'ubwoko bw'inyoni buba mugihugu c'Uburundi kandi zihakunda kubera amshamba yaho.

Akanyoni kamwe katariko karaguruka gafise ibara ry'irabura, iryera mw'izosi amaguru mare mare, gahagaze kw'ishami ry'igiti ryumye karaba inyuma.

Hari ubwoko bw’udukoko tuba mw’ishamba kandi turya ibiribwa vy’ibiterwa ndetse n’utundi tuntu dutandukanye. Dukunda kurya cane cane ibiyoba, ariko ntituribwa n’abantu kubera ko tudashobora kuribwa.

Harabaho ubwoko butandukanye bw'inyoni. Inyanana ni bumwe murizo, ziraguruka cane hejuru ziba ari nini, zifise iminwa miremire cane ariyo zikoresha mu kurondera ibifungurwa birimwo inyama z'udukoko dutandukanye dutoduto.

Ikinyamaswa citwa inkende kirazwi cane, kandi gifise ubwenge kizwi ko gifise umubiri ugomba kumera nk'uwe abantu, kandi ikigendesha amaboko, ndetse n'amaguru.

Inyoni imwe itariko iraguruka ifise akabara gatukura ku mutwe kandi ihagaze ku giti . Izi zirya udukoko dutoduto nizo duhiga.

Igihuna ni ubwoko bw'inyoni ziguruka cane cane mw'ijoro kubera ko ku murango zitabona. Gifise mu maso havyibushe, amaso manini, ndetse n'ibara ryera.

Idendo ni ibikoko biri mu bwoko bw’ibiguruka ariko bitungwa n’abanyagihugu , birorowe mu Burundi birakunda Kubera inyama zavyo ziryoha kandi ziba ari nini gusumba inkoko.

Inyoni zo mu bwoko butandukanye intoya inini, ndetse n'izindi ni iziganje mu gihugu c'uburundi, kubera ko kirimwo amashamba menshi, kandi meza.

Imani iri mu bwoko bw'inyoni zibaho zikaguruka cane. Ziraba mu bantu bakazitunga bakazorora, canke zikaba mw'ishamba bivanye n'uko zoba zarakuze kandi zimeze.

Inyoni iri mu mazi arimwo n’ivyatsi yitwa inyanana ikunda kurya inyama, ibikere canke utundi dukoko tuba mu mazi.

Igikere ni kimwe mu bikoko vyo mu mazi ndetse bikaba no kw'isi. Bigenda aho bishaka, mu kugenda birataragurika kandi ntibiribwa mu gihugu cUburundi.

Ubwoko bw'inyoni yinshi ziba mu gihugu cacu harabamwo ubwoko butangaje bwutunyoni dutoya cane tugufiya twitwa ifundi gutwinshi tuba dufise amabara atukura, ariko hari n'utundi dusa n'ayandi mabara.